Zamaatu n boŋo zama maa zooya pam bi piɛla foolii n ʒɛya k ʒiri adiila nima so kpabi bia ka ʒiri adiila ka di pibi zaɣ buluu ka o so chinchini ka bia gba ʒɛya

Kaya ni taada bohambu shee n boŋo ka zamaatu ku piɛ n gilimi ka bipuɣun so ŋun kuli biɛla di puuni ku larimi ka kuniŋla nimmohi n wori waa ka zaŋla bin buluu n lo o nyingolini bin buluu maa puuni ka bin piɛla piɛla bɛ dinni

Polinsi m boŋɔ polinsi maa zooya pam ka ye niɛn'sabla ka so za tooni ka gbibi marafa ka pili zipil'sabila sheba gba kpa ninkpari sabila bɛ zooya pam.

Kaya ni taada bohambu shee n boŋo ka bipuɣunsi mini bidibsi n ku piɛ n gili ka bipuɣun so ŋun kuli biɛla di puuni n ku ŋmɛrila wahi ŋo o yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ka piri namdi piɛlli o niŋ nimmohi pam bahi tuma maa zuɣu

Gbanpiɛli bipuɣungi n ʒɛya ŋɔ ka bihi ku piɛ n gilo Bipuɣunsi mini bidibsi o kpala ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka di boɣari ni gabi zaɣ sabila bipuɣunsi maa niŋ suhupiɛlli pam ka ku guuna n ti gilo

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu suu gba pa dizuɣu ka gbambili piɛlli tamya ka o gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛ o luɣuli ni ka duɣu tam dizuɣu kuriga shɛŋa gba bɛ teebuli maa loŋni

Bidibsi n kana kuligi ni ni bi Ti tooi kom bidibsi anahi n nyɛba ka bi ku niŋla suhupiɛlli ka zaŋla bokati nim n loɣi kom ŋo ni n toora bi puuni yino yɛ liiga dozim ka so so jinjɛm piɛlli bi niŋ suhupiɛlli pam

Daabiligu shee n boŋo ka bi niŋdi bi daabiligu daabiligu maa shee bɛ kasi pam ka bipuɣunsi ayi n kuli ʒɛya n niŋdi bi daabiligu yino yɛ liiga sabinli ka pili zipili sabinli ka yino gba pili zipili sabinli ka yɛ liiga buluu bi ni kohari binyɛri shɛŋa n boŋo kamantoosi

Moɣali gbibu shee n boŋo ka bi ku niŋla nimmohi n yaarila kom ŋo kpɛbu ŋo shee ka Gbanpiɛla mini Gbansabila zaaha ku gabila bi puuni Gbanpiɛla maa puuni so yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli

Laa n boŋo laa maa tamla teebuli zuɣu ka boraadɛ bɛ di puuni gala gba bɛni zaham bɛni manʒa bɛni ka naanzuu bɛni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi laasabu ka gala maa nyɛ dibaata laa maa nyɛla zaɣ sabinli

Paɣa n ʒɛya ŋo ka o ʒɛ o duɣuli duu ni ka niŋ suhupiɛlli pam o sola jinjɛm ʒiɛ ka yɛ daliya sabinli ka o ni ʒɛ n tabi binshaɣu maa nyɛ bin vakaɣali ka duu maa puuni peenti zaɣ piɛlli

Kaya ni taada bohambu shee n bɔŋɔ ka niraba ku piɛ n giliba ka bi ku niŋla nimmohi n bohandi bi kaya bipuɣunsi mini bidibsi n ku niŋ nimmohi n bohandi li bipuɣunsi maa nyɛla kamani bibaayobu zuɣu ka bipuɣunsi maa nyɛ bibaata bi niŋ nimmohi pam n bahi bi tuma zuɣu

Ko kpaɣu saha n boŋo ka bidibsi ata n kuli kana ti tooi kom n doori niŋdi taha shɛli ni bi puuni so yɛ liiga dozim ka di boɣari ni gabi liiga buluu buluu ka n na ninkuri so pili zipiligu n bɛ bi puuni

Jingli ni m bɔŋɔ ka niriba zooi jingli maa ni pam bɛ ka zaŋ buɣisi niriba yɛ neen piɛlla ka shɛba yɛ zaɣi ʒehi ka pili zipili piɛlla shɛba zipili sabila niriba maa zooya pam.